Mama mokolo asimbi bebe na maboko na ye bebe yango azali neti azobela alati elamba ya bato ya pembe na elamba likolo ya motane mama yango alati pe elamba ya mwindu likolo akangi suki.

Bana Mike , Na elenge ya mwasi batelemi bazali zomi . mwana moko nde aza bébé batomboli ye ! bamosusu balati bilamba ezali mpe, na moko alati tolo polele .

Mwasi ya mama atelemi alati kitambala ya bozinga apesi mokongo tozomona elongi na ye te pembeni na ye mwana moke ya mbula misato tomine ye pe atelemi azopesa mokongo tozomona elongi na ye te pembeni na bango kantine ya pembe ya mayi.

Nato bavandi na se na mabele makolo ngulu bamosusu balati bilamba ya likolo te baza tolo polele bakangi bango mpe maboko na nsima na nsima kuna na nsima na bango basoda batelemi bamosusu minduki na maboko

mwana-moke ya bebe ya mwasi azoseka minu na ye mibale ezobota sika ezomonana akangi mpe suki ya mikuse mikuse atie na suki yango akangi yangona biloko ya pembe na motane alati mpe biloko ya matoi

Na katikati ya ebale motu azali na masuwa na ye ya moke eza masuwa ya mboka pembeni ya mayi mwa mabele pe eza na kati kati kuna na ngambu kuna ba nzete eza ebele eza mwa zamba.

Mesa na kiti ya koliya ya libaya basali yango na libaya eza na langi ya chokola pembeni ba kiti eza esalemi na ba bilamba ya bonzinga na ba portrait ya pembe.

mama atelemi aza na katikati ya bilanga ya fi alati pe kitunga na mokongo ekangami na motu na ye na singa ye pe ye moko alati ekoti azotala pembeni

Babeti ya bale bazobeta na kati ya terrain bale na bango eza awa na kati kati ya pembe bango balati bilamba ya mosaka likolo bozinga coupe pe basoseti ya mosaka kuna pe bato bazotala bango baza ebele.

Bana-classe batelemi na liboso ya kelasi na bango moninga na bango ya mwasi azotangela bango mokanda bazali ebele liboso na ye bazoyoka makambo azoyebisa bango bana basi nyonso bakangi suki bana mibali bango suki na bango bakati.

Ĺikolo ya mesa, biloko batandi ya ndenge pe ya kitoko. Ezali na malala, na vino na biloko mingi. Pembeni yango makasa pe molangi moko pe ya vino eza wana na vere pembeni.

batandi na se nanasi na bamakemba ebele likolo na mesa batandi manga ya mobeso mpe ya kotela baavoka batomati na bamalala

Koba aza na se ya mayi ezali na ba langi mingi azali na langi ya mosaka, langi ya chokola, langi ya lilala, langi ya motane, pe afongoli misu na ye makasi.

Milenge mibali bazali esika moko elongo moninga aza molai alati elamba ya langiya ma ya pondu mosusu alati elamba ya pembe na bozinga oyo molai asimbi moninga na libeka.

Mafuta ya nzoto, ya molangi ya monene ya pembe. Kkombo na yango kerry. Ezali monene, pe ezali na kati na yango ebele. Eza na 900 ml. Eza pe ya original esalisaka poso po ekoma pete.

Bilenge mibali bakati bango ba suki, nde bazolakisa ndenge bakati bango, bakati na ndenge ya suki liboso eza mingi, misusu suki eza moke, batie bango pe ba nzela na kati ya suki.

Nzoko atelemi azotala liboso na ye minu na ye eza ya kobukana na sima yango zamba ya monene na banzete ebele na sima azotala liboso na ye azotala ndenge bazokanga ye foto

Elenge ya mwasi aza na matama minene na poso kitoko, alati eloko matoyi na zolo ezolakisa.

batandi basafu ebele nikolo ya mesa basi mpe bavandi bazoteka biloko na wenze bapesi mokongo kuna pe na suka basi mosusu pe bavandi bango mpe bazoteka

mesa ya sika eza nano polele eloko moko te eza likolo ezali na langi ya bozinga pe basali yango mesa yango eza na ba motalaka mibale na lamwala tembeni yango

Ba mafuta ebele ya mike, ba malasi, ba mafuta ya bana, ba sabuni batandi yango likolo ya motane ezali na ba milangi ya milai pe milangi ya mike mike.

Mibali libwa na mwasi moko batelemi esika moko bango nyonso bazali na bambula ya kopusa na likolo na kati nyonso na bango moko nde azali motu mwindu libwa nyonso bazali bamindele na kati na bango zomi moko nde azali mwasi.

sani ya biloko yakolia ya kitoko moso nyasoso ya mobimba na mbutu bakati ya mote na mbala na balegi mosusu

biloko ndenge na ndenge batandi yango na mesa na wenze bakangi mipiku ya tomati mipiku ya carroti mipiku ya ndunda mosusu pe mipiko ya poivron ezali pena pilipili batandi kuna

mesa ya sika na bakiti na yango motoba eza mesa basaleli yango mpona kolia na kati ya lupangu motu atelemi kuna pe na suka alati mbati ya mbwe na sapato ya mwindu pe elamba ya likolo ya pembe

avokat bakati na katekati likolo na yango bacarote bakati pe mike mike na pembeni batie ba tomati nyonso eza likolo ya sani ya pembe mpona kolia yango kaka bongo nkombona yango eza salade

ekeko etelemi liboso ya lopangu ya ekuke ya mwindu eza ekeko ya premier ministre ya kala bernard colelas abotamaka na 1933 aye kokata moto na 2009

molenge ya mobali azotekisa maneti ya misu epekisaka moi epetana misu maneti yango eza ebele eleki tuku misato alati ye moko bilamba ya ekolo ya mwindu na se alati mbati ya pembe na makolo ate lipapa mwindu

Bana-kelasi batondi na kelasi moko, bafandi bafinani finani balati bamingi basemisi ya bonzenga, na bamosusu balati basemisi ya kaki, bazali na classe moko ya monene pe batondi na kati.

babuku ya ndenge na ndenge likolo ya motalaka babuku ya classe babuku ya baburo bikomeli na biloko mosusu motu akoki kosalela na kelasi to na kati ya buro ezali na babuku ya mike na ya minene

Diclofenac eza kisi ya makasi elongolaka pasi nyonso na kati ya nzoto, eza kisi ya mbuma o melaka ngo na mayi. Kisi oyo Diclofenac elongolaka pasi ya mokongo pasi ya motu mpasi nyonso na kati ya nzoto ya makasi Diclofenac eza kisi ya kitoko mpona kolongola ba pasi nyonso na nzoto.

Papa asimbi bana mibale na maboko na ye mwana mwasi ya mwa mokolo ya mbula mine na bebe ya moke akoki ozala azata na mbula moko te mwana mwasi akangi suki na motu bebe ya moke alati ekoti ya langi ya bonzinga.

Mbwa ya zamba etelemi likolo ya neje ezali ya kitoko na langi ya chokola ya pete etelemi pembene ya nzete esi ekauki makasa likolo ya malili makasi eza wana.

Ba beti ya ndembo ya makolo batelemi likolo ya matiti ya terre na bango balati bilamba ya kobetana yango bale ezali elamba ya likolo ya pembe na kupeya mwindo na basosete ya pembe

papa moko aza na bana mibale moko pembeni na ye aza mwana mwasi na nsima na ye mwana mobale

Solo motoba eza na kati ya molili ezomonana bien ezongenga pe ekotaka na biloko ya kolia batiaka yango mpe na pondu po ebongisa pondu yango mpona kolia solo ezalaka bololo na munoko

Motuka ezali na langi ya mbwe etelembi pembeni ya balabala monene, liboso na ngo eza mutuka mususu eza koleka.

Motu azo tambola na ye atiesa coche na ye na lipeka na telefone na maboko motu moko te aza na balabala na nsima kuna ozomona motuka neti ya coulere ya pondu.

Basi mibale moko asimbi mwana na maboko mosusu azofongola ye suki bango mibale balati maputa oyo asimbi mwana na liboko alati liputa na tolo mosusu alati liputa na elamba na yango ya likolo.

mokonzi ya mboka ya kala ya france jacques jirak asimbi liboko ya president ya sikoyo denis asungesu ya congo brasa bango nyonso basimbani maboko bazotala liboso

Ndako nano esili te eza ndako ya monene, eza na langi ya sokola ya makasi na shokola ya pete, liboso ya ndako na se biloko eza ya kopanzana babilamba ba mabaya biloko nyonso ezolakisa ke ndako ezana na kotongama nano esili te nano bato bakoti na kati te.

Biloko ya kolia na basani ezali basani bati na kati ndunda sani mosusu ezali na safu sani mosusu ezali na loso na bisi esika moko.

Bakisi mibale eza yango moko polele bati yango na se na eleko ya pembe bakisi yango eza na balangi mibale moko eza na langi ya motane na mosaka mosusu eza na langi ya motane na mwindo eza bakisi ya komela na mayi

bana classe batelemi libanda basina mibali basali milongo bazali balati bilamba ya ndenge na ndenge pe balati pe bilamba ya kelasi misusu balati bilamba ya bozenga bamisusu balati bilamba ya kaki bamisusu balati bilamba ya pembe baza basina mibali pe bazali ebele bazotala likolo bamisusu bazotala liboso

litacold eza kisi ebikisaka mpasi nyonso ya kosukosu pe ya miyoyo bamelaka ango na mai po ete eza kisi ya mbuma ekoki pe kosalisa kobikisa mpasi nyonso ya motu na ba passi nyonso ezowuta na kosukosu to na miyoyo.

Bana bavandi libanda na mesa ya molayi baza ebele bavandi bazo mela ti papa moko azo sopela bango ntina kati ya ba kopo na bango ezali pe na lipa ba zolia na ba makaroni bavandi libanda kuna na suka zamba na matiti ya milayi.

bato bazokabela bana mike mai ezali na bamilangi ya plastiques bato bazopesa bango mai yango ezali papa ya mondele na elenge mosusu balati bango nyonso mine ba cash nez mwana moko nde ya mwasi alati te

Na se ya moyi ndeke ya kitoko etelemi likola ya nzete ndeke ngo eza na balangi mibale langi moko ya bonzinga na place mosusu ezali chokola ndeke ango ezali kitoko etelemi na nzete eza na ba fololo ya pembe.

ekuke ya pembe pembeni a yango ekuke ya motane lupangu eza ya monene kasi eza na langi te na kati ya lupangu banzete ya mbila ebele ebele mpenza

Bazoteka ba mafuta na basabuni ya ndenge na ndenge ba mafutay nzoto, ba mafuta ya suki, ba sabuni ya maboko na basabuni ya motu na basuki ya lokuta ya kotia na motu ya basi.

mbeto ya sika ya pembe eza nano libanda ezali mbeto monene eza pene Wana likolo na yango pembeni ya ndako eza na matiti pe liboso ya ndako yango

Elenge ya mobali atelemi alati elamba ya likolo ya lange ya motane, asimbi na maboko na ye san mopembe azolia pe na kati ndunda na liboko moko atie ndunda na monoko na liboko mosusu nde esimbisani.

Bilenge basi na mibali bazomata na mutuka na camion ya monene bazowelela camion kokota na kati pe camion etelemi te ezokende bana basimbi pembeni bakweya ba mosusu bazotala bango na se.

Ndako ya molai na nivo moko eza kitoko eza na langi ya rose na se matiti ya langi ya ma ya pondu, na bafololo na ndenge na ndenge ezobongisa libanda ya ndako yango.

Na kati ya sani ya monene na se batandi ba manga ebele ba manga yango basi ba longoli yango ba poso ba katikati mikemike po ete moto soki asombi azwi ndambo na ye.

bamayaka batandi yango ebele pe eza mayaka misusu balataka na kingo misusu balataka na loketo mayaka yango ezali na balangi ebele ya kosanga na balangi nyonso okoki kokota yango awa na mayaka oyo

ndako ya pembe ya kitoko ezali na bopeto eza na langi ya pembe na likololangi ya lilala na se ezali na bacaro ekuke pe eza polele bazomona na kati ya ndako ata na kati ya ndako eza molili

Ndako ya monene ekomami likolo grand fleuve eza ndako ya pembe na libanda eza balabala bamituka eza wana yaza na molongo ezolanda na mituka mingi mingi ezali ya langi ya mai ya pondu na pembe misusu pe ezali wana ya mwindu.

sapatu moko ya polo ezali sapatu ya mibale eza na langi mibale ya bozinga na langi ya pembe na se batiango likolo ya mbetu

Na kati wenze bato ebele bazali bazotelema basusu bazoteka kati na bango batata mitano balati bango nyonso bakazaka batelemi bazolakisa bato ndenge bazosakana

Ndako ya kitoko ya monene ya pembe ndako yamgoi eza na kati ya lupango yango sikoyo babateli yango malamu na basinga ya libende mpona bamiyibi bakota te bakanga miyibi

liboka ezali eloko batiaka nango pondu na kati pe babandi otuta pondu batutaka pondu na nzete na kati ya liboka oyo liboka ezali basala yango na libaya eza pe batia yango na se plasi esika efelo eza pembe

ekeko elati elamba ya molai ya kazaka elamba ya mwindu na mbati ya mwindu elati pe ekoti ya mwindu ezolakisa biso kitoko ya elamba babikeko oyo ezalaka ya kolakisa kitoko ya bilamba

milangi ya mafuta ya nzoto ya poso ezali likolo ya motalaka eza na mafuta ya ndenge na ndenge ezali na kati ya milangi ya mosaka ya lilala pe ya pembe bamafuta yango mingimingi ezali ya basi

Sane ya monene ya pondu etondi likolo ya pondu batie pilipili ya langi ya bozinga

mama ya mokolo avandi na kiti na nsima na ye ndaku eza na ekuke ya motane avandi alati elamba ya pembe ya robe ya molai na kitambala ya motane na mwindo azokanisa azotala liboso na ye

Mobali ya mwa mokolo mokonzi a vandi na kiti na ye atie maneti na kazakla ya bozinga liboso na ye, batoba mine po na ko tuna ye ba questions ébélé.

Moi ezosala neti ezokita ndeke ya pembe asi afongoli mapa mpuna ye eza na monoko ya molai eza likolo ya nzete, nzete yango mpe eza likolo ya mai ndeke yango eza neti alingi apumbwa.

ndako eza molai pe ezali monene eza na efelo ya pembe na esika mosusu efelo ya mbwe ezali na balininisa mike mingi

bana mike ya mibali batelemi esika moko eza pe butu ese ekoti batelemi pembeni ya ndako bango nyonso misato balati bakupe pe baza makolo ngulu baza nakati ya mbula mitano na mbula zumi

Kotoyo balabala mibale ekabwani na katikati na matiti kotoyo mituka ya mai ya pondu ezipami na fololo kote kuna na suka lopango molayi eza na kati ya lopango ya efolo ya motane

Fil munene ya kitoko ezali na bandako ya milayi milayi ebele eza pe na babalabala ya kitoko ngambo na ngambo ba nzete eza pe na ba mituka ezotambola na kati ya balabala.

mituka ya langi ya mai ya pondu ezali ebele na balabala ezolandana na molongo pembeni na ngambo kuna ezali esika batiaka essence na motuka kuna pe mituka eza ebele ezolandana na molongo ezokende komela lisence

Mibali bazali elongo bavandi motu na motu na kiti na ye basimbi babuku na babikomeli bamoko balati bakazaka mosusu balati yango te kaka basenisi.

Mayi etondi na balabala mai ya sali te motuka ezoleka mai ekomi tina bapine motuka ezali na langi ya mai ya pondu pe likolo eza pembe eza motuka esalaka taxi.

Misuno ya dendon ya kotumba eza ebele esika moko batumbakango likolo ya papier ya kaki eza wana eza pret ya kolia mosusu kutu basi bakati yango na katikati tozomona mosuni ndenge ezopesa kitoko.

Na kati ya kitunga ya moke batie fololo ya motane eza pe na makasa nango pe na nzete yango mpe ezali liboko esimbi yango fololo yango ezali kitoko.

Bakonzi ya ba mboka mibale bazali elongo mokonzi ya mboka ya congo brazzaville denis sasu ngweso na moninga na ye mokonzi ya amerika baden azali pe atelemi na mwasi na ye.

Biloko kolia na mesa eza ebele bakwanga ebele pondu tomsone na bambala bakati mike mike na musuni ezali likolo ya sani.

Mwasi avandi na kiti akangi suki ya milai ya maboko ya kolala liboso na ye moninga na ye mwasi ye alati liputa azosimba ye na elongi mpona kobongisa ye makiki na ye.

Mobali azopakola langi na efelo azopakola balangi mpo akoma Mtn asi a pakoli ya mosaka asi a pakoli ya pembe mpona kokoma M na N boye azopakola ya bozinga.

mwasi azopesa mokongo azolakisa na sima suki bakangi ya meche ya motane suki eza molai bakangi ezokoma ti na se ya masoko

Babeti ya bale batelemi basimbani na mapeka balati bilamba na bango ya kobeta bale ya pembe na basoseti ya bozinga

Sapatu, ezali sapatu ya kosala nango sport eza sapatu eza na langi mibale. Langi ya bozinga likolo pe na kati langi ya motane, eza sapatu batie yango na se na nsima.

Elenge ya mwasi alati semisi ya pembe alati pe biloko ya matoi azolakisa suki na ye bakangiy ya maboko bakangi ye suki ya meshe ya minene minene pe ya milai.

liboko esimbi sapato ya mibali sapato yango ezali na mwindu likolo na se eza pembe eza nde likolo moko likolo mosusu awa eza te

Lamwala basali yango na libaya ezali na libaya na mabende na ba pembeni eza pe na ekuke mpona kofongola lamwala yango, ba telemisi yango likolo ya eloko moko na se yango mpe za ya libaya.

Loboko etomboli ekutu ya bozinga na mofuniko na yango eza ya bozinga singana yango ezali na balangi mine langi ya pembe langi ya motane langi ya mosaka na langi ya bozinga.

mwasi azotambola ye moko na balabala alati mbati ezokanga ye na nzoto na elamba ya likolo ezali langi ya mbwe sapatu na ye ezali mapapa na liboko pe asimbi molangi ya pembe azotambola pembeni ya ndako moko eza pembe

mibali mibale bazotonga pe bazotia batiyo moko alati ekoti mosusu alati te bangunzami bazosala mosala na bango basinga pe ezoleka kuna pembeni yango

motuka etelemi na balabala na ngambu oyo eza na se nanzete eza ya moindo pe eza na esika mibale ya kofanda ,kaka liboso nangambu kuna lopango monene na fololo ya pembe pe mwasi moko azoleka wana.

milangi ya masanga-mboka ezali mitano molangi moko ya monene molangi mosusu ya mwa mike na molangi mosusu ya moke makasi ezali na masanga mboka na kati yango

bilenge ya basi basimbi na maboko na bango basakosi balati bango nyonso bambati ya mwindu na ba ekoti ya pembe balati pe ba bilamba ya likolo bakomi long rich

mayaka ya kolata na kingo ya basi eza na balangi misato langi ya liboso ya mosaka mosusu ya bozingo ya pete na mosusu ya lilala

Tata noweli asimbi na maboko na ye bana-mike ya kelasi akabeli bango ba buku na biloko mosusu ye moko alati bilamba ya motane na mandefu na ye wana ya pembe atie pe ekoti ya motane na pembe.

Biloko ya kitoko ezali na sane ya pembe basani mine moko eza na makemba mosusu eza na mosuni ya nyama ya ngombe batie likolo matungulu misusu ezali na mbisi basopi likolo matungulu ebele na bandunda ya mobeso pembeni pe ezali na kwanga.

ba malala ebele esika moko ya mike mike eza ya minene makasi te malala misusu eza ya mobeso misusu eza ya katikati mosusu eza ya kotela esangani esika moko

bilenge ya basi batelemi na kati ya esika babetaka baskete basimbi na maboko na bango babale ya baskete ya motane bango pe balati bacoupe ya motane na bilamba ya likolo ya pembe

batandi milangi ebele milangi ya mafuta milangi ya mafuta nzoto ya mafuta ya kotia na suki batandi yango ebele kuna na suka pe tozomona bankombo batandi yango liboso likolo pe bato mibale baza wana batelemi

Vigor docta ezali kisi ya kosokola nango mino batiaka ngo likolo ya brosse pe baniki minu ezali ya pembe pe batiayango likolo ya mesa.

Mobali avandi likolo ya kantine ya langi azopakola langi na efelo ya ndako ye moko alati bilamba ya mosala ntangi mingi esopani likolo ya elamba pembeni na ye bakantine moko ya mosakana mosusu ya mwindu

misuni ebele na kati ya sani misuni ya kolamba basangisi yango na ndunda pe batie pilipili mbuma mibale ya pilipili ya lilala basimbi yango na liboko ezali likolo ya sani balambi misuni yango na ndenge ya supu bakalingi te

ndako ya pembe ezali molai eza na kati ya lopango ,lopango yango bakangi yango na batole , batole mosusu ya kala na mosusu eza ya sika , pembeni ya lopango , banzete ya milai na misusu ya mikuse eza na balabala ya mabele

Bana bavandi bazotala moto azokanga bango foto mingi mingi bafukami misusu batelemi moko azo seka makasi aza na esengo ba mosusu bazotala na kimia baza bana mike kati kati ya mbula misato na mbula nsambo.

Motuka monene ya pembe ya camion etelemi na balabala eza motuka ekabolaka mayi liboso ya motuka yango tozomona ba nzete ya minene eza ya basinga courant kuna liboso tozomona pe motu moko boye alati bilamba ya mwindu na nzete ya monene liboso.

Ndako ya monene me ya kala eza na kati ya lopango nzete ya manga ekangami na kati ya parcele ya ba tole ndako eza pe na pembeni nango nzete ya antene ya televizion na ba singa ya botanda bilamba.

Mama oyo azo tambola na nzela, azoseka alati elamba na ye ya langi ya bozinga na kitunga na ye na motu azoteka biloko na balabala azotambola po bato basombela ye na mwasi mosusu avandi pembeni na ye na kiti.

Mituka ekokana eza ebele ezotambola na balabala ba mituka ngo ezali ya langi ya mayi ya pondu eza mosusu ezoya mosusu ezokende mobali pe azali pembeni na balabala ye mpe azotambola ezokende.

Ddako ya monene ezali ya nivo moko ndako yango ezomonisa biso balininisa misato eza na kati ya lupangu likolo ya lopango batie basinga mabende ya kanga moyibi pe eza pena pembeni na banzeta ya mikuse ya mbila nanu ekomi mulai te.

Mayaka ya balangi ebele esangani place moko nazomona mayaka ya langi ya bozinga, ya pondu ya balangi ya lilala ya motani, ya pembe nyonso nyonso eza na kati na esika moko.

Bazo tanga motu na motu na esalela liboso na ye bazo tala liboso moninga azotangisa bango.

Ndako ya se ya moke ya kala ekokana na ba ndako ya mboka liboso ya ndako matiti esi eboti pe eza ebele na nsima ndako ba nzete ya minene ya manga pe na nzete ya avocat.

Likolo ya mesa ba biki zomi ya langi ya ndenge na ndenge ba biki ya langi ya ma ya pondu, ba biki ya pembe, ya langi ya pondu ya pete, ba biki ya bozenga, ba biki ya mosaka misusu pe ya mwindu nyonso likolo ya mesa.

azolakisa ndenge ya kosala karate alati bilamba na bango ya karate ya pembe na mokaba ya motane baza mibale likolo ya matiti na nsima na bango ndako moko na ekuke ya polele

Milangi ya mafuta mitano batia yango na se eza milangi ya mafuta kolamba eza pe na milangi ya copal na mifiniko na yango ya pembe batia yango na se na ba careau.

Tata mokolo atelemi alati kazaka na semisi ya pembe, atie pe maneti na elongi kazaka na ye ezali ya mwindo na nsima na ye na mosika moto mosusu atelemi.

Makaku eza emitano etelemi liboso ya nzete ya monene ezosaka na misusu eza ya kotelema misusu eza ya kovanda makaku yango eza na makaku moko eza na balangi mibale na koteya motu eza pembe na katikati na tolo eza mwindo ezosakana na matiti.

Motu akufi alali na se alati bilamba ya mwindo ekokani na bilamba ya ba polise alali akangi misu akufi pe aza na balabala na katikati motu moko te pembeni na ye ye moko kaka.

Elamba batongisi na liputa, ezali mbati na libaya na ngo likolo. Ba tongi yango na elamba ya liputa ya mwindu, pe pembe. Ezali, ba telemisi yango liboso ya ndako.

Kwanga bakati kati mbisi ya kotumba pe bakati yango mibale na safu mineyi eza wana eza likolo ya sani batie pe likolo na yango bambuma ya pilipili mibale mbuma moko ya lange ya mayi ya pondu na mosusu ya motane

Sapato ya basi ya langi ya motane eza sapato eza mwa likolo eza pe batia yango na se na eleko ya pembe sapato yango ezali na bukle liboso ya wolo.

Milangi ya mafuta ezali likolo ya motalaka mafuta ya kopakola na nzoto ezali na ndenge misato ya liboso ezali ya kokowa ya mibale ya carote ya misato ya aloa nyonso ezali mafuta ya kopakola na nzoto.

bamama batelemi bazosolola baleki mitano bazosolola balati bango nyonso maputa na kita mbala na motu pembene na bango mesa moko eza wana etandi baatomati ebele ya koteka

mwasi azolakisa biso mutu na ye kaka elongi ezomonana te bakangi ye suki ya kitoko mingi suki ya maboko ya kolala likolo na motu ezali noani bakangi yango pe na basinga pembe na kati

Lopango monene libanda eza na ndako ya etage na kati. Eza na langi ya mosaka na langi ya mwindu. Liboso na balabala eza bongo na mituka mubale etelemi.

moto atelemi liboso ya ekuke na katikati ekuke yango eza polele ekuke eza na langi ya motane likolo bakomi france telecome na ital yango wana eza kampani esalaka na batelefone

Mafuta ezali likolo ya motalaka eza mafuta ya kopakola na nzoto ezali pe na ba milangi ekeseni molangi ya mosaka molangi ya lilala pe molangi ya pembe.

motongi oyo alati bilamba ya mosala atelemi liboso ya biliki alingi atombola biliki moko

Likolo ya sani ya pembe batie biloko ya kolia ezali na kati makemba mwa ebele ba katikati yango mike ya kokalinga mbisi pe ya mobimba ya kokalinga na mwa ndambo ya pondu na sose pe pembeni.

Elenge mobali, atelemi na balabala na butu. Pembeni na ye, motuka ya rave mine ya mbwe. Atelemi, alati kupe ya mwindu; na elamba likolo ya mwindu. Asimbi pe bale ya mosaka na maboko na ye.

Mabanga ya minene minene ezali na kati ya balabala moko ezali monene makasi koleka bamisusu kuna na sima bato ebele batelemi bazotala kaka liboso eza na bamatiti na banzete pe kuna na sima

Mwasi alati elamba ya kitoko asimbi sakoch ya mwindu elamba na ye eza ya molai ya motane atelemi pe pembeni ya ekuke na nsima na ye bafololo ya pembe ya langi ya mayi ya pondu.

Elenge ya mwasi azoseka azotala na miso ya kitoko akangisi suki ya maboko ya kitoko ya molayi atie ba meche alati elamba ya motane ba meche na ye liboso esuki na mayaka.

mokonzi ya mboka congo brasavile denis asungesu azopesa bamikonzi misusu mbote na kati na bango pe mindele mibale bazali liboso ya mpepo ekitisi mokonzi

baekomeli ya motane ya lange ya ma ya pondu ya bozinga babuku biloko mingi ya bana ya kelasi ezali batandi yango likolo ya mesa

Sapato ya mibali ya mwindu eza ya kala mpenza esi ebebi esi ebeteli na kati na yango ezali chokola na basinga na yango pe eza ya sali te

ndako ya monene makasi ya pembe na leenisa ya minene ndako ya kitoko liboso ya ndako banzete ndenge na ndenge bafololo ndenge na ndenge na kati ya lopango ya monene

Bamanga batandi yango mpe bazoteka eza ebele esika moko bamanga ya minene misusu eza ya kotela misusu eza ya kotela katikati misusu eza ya mobeso nyonso batia yango esika moko pe batandi yango mpona koteka.

Mituka mibale ya kitoko, etelemi esika bauti kosokola yango. Motuka ya pembe, ezali oyo ezalaka na talo mingi, esi ekomi bobeto po bauti kosokola yango.

familia eza mafuta ya kopakola na nzoto eza na kopo ya pembe eza mpona kopakola na libota mobimba bana pe bato mikolo ezali mafuta na kate na yango eza pembe pe ezalaka mwa kilo

Bana mike bazali na kati kati ya mbula mitano na mbula zomi bazali elongo esika moko ba zoloba ba mosusu batelemi kuna bazali elongo na bakengeli na bango ya ba mama.

Liboko etomboli molangi ya pembe ya mafuta byo plus koko mafuta yango ezolakisa biso mwasi na bakokoti pembeni na ye nde mafuta yango basalango na kokoti.

mapapa makolo nyonso mibale ezali na se eza nango mpe salite ezali na langi mibale ya mwindu pe ya bozinga mapapa yango ezalaka mingimingi bana mibali balingaka kolata ango

ba maputa ebele epai ya motu atongaka, maputa ya langi ya motani, maputa ya langi ya pondu, maputa ya langi ya mosaka, nyonso eza place moko.

Likolo ya mesa ya libaya ya shokola batie sani ya pembe ya mozindo na kati ya sane yango bandunda ya bitekoteko eza wana balambi yango na mafuta pe tozomona te batomati na ndunda oyo batie pilipili te.

Na kati ya zandu bato ebele bazotambola bazokende bazozonga na kioske batekaka batelefone kiosker ya mtn bato bazoteka biloko ebele pembeni na pembeni

Motuka ya bozinga ya Rav mineyi etelemi bafongoli liboso nango moteur nango ya kati ezo monana bafongoli pe ekuke nango etelemi pembeni ya terasse pembeni ya motuka ya bozinga motuka mosusu etelemi ya langi ya mayi ya pondu.

Oyo ezali armoire ba tiyaka bilamba ya ba bebe babotami sika. Eza na langi ya pembe na minzoto ya lilala pe motane, ezali pe na tu langi ya pondu. Eza ya sika pe kitoko.

Ata bilongi ezomonana te ezali mibali mibale bamikonzi pe balati bakazaka ya bozinga pembeni na bango badalapo mibale pe na mesa batie biloko ekeseni

Kisi oyo ezali kisi ya mai ezali na kati ya carton carton yango ezali na langi misato pembe, bozinga, ya pete na bozinga ya makasi.

Lipapa ya basi eza nase, lipapa yango ezali ya kaki na shokola, ezali yango moko moninga na yango eza te.

Suni ezali na sauce ya mwamba eza pe na mafuta mbila ebele lutu eza na kati ya sani na biloko pe etomboli mafuta na pilipili ya mbuma ya langi ya mayi ya pondu eza pe na kwanga moko na kati ya sani.

Likolo ya mesa, batie molangi ya vino. Kombo na yango magon. Pembeni na yango, ezali vere batie vino na kati. Me vino yango, ezali moke na kati ya vere yango.

Elenge ya mwasi avandi na kati kati ya baboti ya bambula ya likolo avandi asimbi mama na liboko asimbi papa na lipeka bavandi na kati ya ndako ye moko azali azolakisa elongi ya ko sepela.

basoda na kati ya zamba balati bamakasa na motu balati pe bilamba na bango ya basoda baza ebele batie pe ba ekoti na bango basimbi pe masasi na maboko

sapatu ezali likolo ya mesa ya pembe sapatu yango ezali mwindu eza sapatu ya mibali ata basi bakoki kolata yango eza mingimingi kosalisa pona kosala sport to pe kotambola a yango eza malamu.

Ba mbeli misato mibale eza na maboko esalama na libaya mbeli eza ya libende na ekomeli pembeni nango eza wana evandi na se ba mbeli oyo esalaka mosala ya kokata matiti ya kokata biloko ya ndenge na ndenge.

molili esi ekoti na stade ya moke eza na matiti na katikati pe motu aza wana aza ye moko azobeta bale po bale moko ya pembe eza liboso na ye

Sapatu ezali minene ezali makolo mibale sapatu ya basoda ezali na langi ya mwindo pe etelemi likolo ya elamba ya langi ya motane sapatu yango pe ezali mwa kilo.

mutuka ezwaka bato ya cuastere etelemi na balabala eza pe na mobali ya telemi liboso ya motuka ngo na ekuke ya motuka etelemi motuka ango etelemi na balabala ezozwa bato

Mutu mobali mukolo a telemi na mwana muke ba zali na kati ya esika ba betaka balle ya basket . Ba zali na stade yango pe eza polele batu baza wana te, a simbi na maboko na ye mwana mobali ya muke, mwana yango a simbi pe balle ya basket . Na maboko balati bango nyonso ba coupe na ba sapatu ya moyindo .

mafuta ya nzoto ya kopakola nkombona yango pacon papaya eza na kati ya molange ya pembe na mofuniko na yango ya mwindu mofuniko yango eza ya kofina po ete mafuta ebima mafuta batia yango na se na sima

Bayembi mibale batelemi liboso ya bato, bato baza ebele bavandi na kati ya ndako bazotala bango ndenge bazo yemba bango pe bazo yemba balati bilamba ya mboka bazo yemba boye munoko na bango ya mboka.

Mwana-mobali asepeli mingi mpo azwi elonga na sport azosala asepeli azoseka minu libanda.

Biloko ezali likolo ya sani ya mbele ya pembe biloko na yango ezali na kati misuni fumbwa na safu eza pe na supu mingi eza biloko bato ya kongo balingaka kolia yango mingi

Awa ezali, esika bato bayaka kosomba ba mbuma etandami na mesa. Ezali bongo, ananas, manga, na mbuma na lopoto babengaka coeur de boeuf. Likolo nango nde ba tandi bitabe ya kotela pe ya mubesu na mususu ya motane.

milangi mitano ya mafuta batia yango likolo ya motalaka milangi mibale ekokana eza na molangi ya langi ya mosaka molangi mosusu eza ya langi ya shokola na milangi mosusu eza na langi ya pembe yango nyonso batia yango esika moko

Motuka ya sika eza na kati ya esika pe ezali na langi ya pembe eza ya motuka ezalaka na talo ya likolo tozomona kaka mwinda moko na pneu ya sika na ba lininisa eza ya kokanga.

sapato ya salite makasi ezali pembe me eza salite eza pena balange ya motane ya mwindu pe ya bozinga eza salite mingi mpenza

Mama avandi liboso ya biloko na ye azoteka atombeli mwana avandi na wenze atandi malala atandi ba tomati ba manga ba avocat atandi pe makemba na se na ananasi azoteka na kati ya wenze pembeni na ye pe ba mesa mosusu batandi pe biloko moko na oyo azoteka.

Balabala ya mabele ya karte na mipangu ezomonana mapangu mibale eza na ba ekuke ya langi ya motani, na ndako ya molai ya rose ya nivea moko na suka motuka ya langi ya mai ya pondu, na bana mibale ya basi bazotambola na kata ya balabala.

bapolisi batelemi pe mususu azali likoloya motobafandi na moto baza mibale na nsima moko alati bilamba ya pembe na polisi na nsima na ye pe likolo ya moto yango asimbi monduki na maboko

Ndako ya pembe na ba caro na se ezomonisa liboso nango lilinisa moko na ekuke moko liboso tozomona que eza na ba caro na kati ya barza.

Likolo ya sani ya pembe batie biloko ya kolia mosuni ya monene bakalingi to batumbi na sose na yango pembeni ya matungulu bapoavrant na biloko mosusu pembeni pe batie bitabe ya mobeso ya kotokisa.

Lisanga ya basi na mibali, mindele na bato mwindu baza likolo ya mesa bazo sala mosala . Baza pe na ba kopo ya the liboso na bango, moto mwindu aza a vandi cot'oyo a lati simisi ya liputa, ba misusu ba lati ba kazaka .

Sani ya biloko ezali likolo ya mesa sani eza mwindu batie likolo nango biloko ya kolia ba libenge ya mikie mikie bamusuni na ba tomati ya sose nayango batie pe mwa ndunda ya mobeso.

Sayal Moukila azalaki mobeti ya bale awa ezali ekeko na ye ezo lakisa elongi, na nsima ya ekeko efelo eza wana ya pembe.

ndunda eza ya sika eza pe ya mobeso ezali ndunda ya abitekuteko balambaka ango pe ekozala kitoko ezali ndunda elingami mingi na koliama na kati ya mboka ya kongo

Mobali atelemi ye moko azotala na zamba alati bilamba ekokana ya langi ya bonzinga na nsima na ye ndako ya moke ezali ndako ya batolo

likolo ya mitalaka oyo batandi biloko mingi biloko ndenge na ndenge batandi mafuta nzoto mafuta elongi bankopo ya miliki bafuta ya kolembisa suki nyonso batandi yango na kati ya mitalaka oyo ya pembe

Mwasi a lati kitoko a zali pembe na suki ya milayi, a sanoli yango kitoko a lati liputa na libaya na yango ya mosak, a asimbi pe telephone na maboko pembeni na ye, mesa ya libaya .

fololo ya langi ya bozinga eza na makasa ya langi ya mai ya pondu eza na kati ya jardin ya monene pe jardin yango bakati yango matiti na yango kitoko bakati yango nano sika ezomonana na miso ke bauti kokata yango kaka sika sikoyo

Liboko moko esimbi kopo ya ti kopo ango eza na malangi mibale ya mwindu na ya lilala na nsima so otali malamu okomona motalaka eza na kisi ya kosokola mino.

Lipapa ya basi likolo ya eleko ya pembe ezali lipapa na likolo moko moninga nango eza te eza pe na langi mibale langi moko ya shokola ya makasi na langi mosusu ya shokola ya pete.

Bana misato kati kati ya mbula misato mineyi bavandi bazo tanga ba buku na bango bana mibale ya mibali awa liboso bazo tala motu na motu na buku ya moninga na nsima na bango mwana mwasi ye pe abalusi elongi azotala bongo.

Lisemi ya bandeke libwa na kati ya buku oyo, ezolakisa biso bandeke ndenge na ndenge, bisusu likolo ya banzete bisusu na kati ya bandako na bango, bandeke ya mwindu na bandeke ya mwindu na pembe.

Ndako ya kitoko ya monene eza na nivo mibale eza na balinisa ya langi ya bozinga, na kokota pe liboso eza kitoko na ba nzete liboso ya ndako

Ndunda ebele ekokanana epinard eza na kati na yango misuni balambi yango na kati ya supu ebele eza pe likolo ya sani ya pembe na katikati mbuma ya pilipili ya langi ya lilala

Mwasi azotambola na kati ya lopango lopango yango ezali na efelo ya pembe pe na ekuke ya chocolat na lininisa ya chocolat ye moko alati liputa ya bozinga na elamba yango ya likolo ya bozinga azokanga kitambalo na ye na motu

Motu azotindika puspus eza na kati na yango ba bidon ya 20 lidre ya mai bembeni na yango eza na lopango ezomonana ya langi ya pembe, lopango yango pe ezali na bamwinda babambi na lopangu.

bamituka minene ya camion etelemi esika moko ezali misato etelemi ezosala eloko te pe ezali na marke ya mercedes

Likolo, ya sani ya pembe ya mbele, batie loso na ndunda. Ndunda ngo, elambami na mafuta ya mbila. Pe lutu, eza wana mpona kolela yango.

bapisi mibale bazotambola balati maputa na bango atie bakitunga na mokongo bauti kolona bauti bilanga bazotambola bango mibale na balabala ngambu oyo na ngambu kuna ezali na zamba na matiti ebele

Bamboma ya masango na kati ya lutu kote oyo bamboma ekweli kote kuna ba makasa eza pembeni myoso wana kaka na se.

Ba tata ya mibange batelemi baza elongo baza mindele balati ba kazaka oyo ya katikati alati kazaka ya bozinga makasi na semisi ya pembe ba oyo pembeni mpe balati ba kazaka ya mwindu na ba semisi ya pembe.

Lipapa moko ya basi eza likolo moko ezali lipapa eza mwa ya kala pe eza mwa salite likolo nango ezali elamba ya langi mibale ya mwindu pe ya rose atiango pe likolo ya tapis.

mai ya ebale ya monene na katikati mwa mabele pe kotoyo masuwa eza ya masuwa ya mboka pe bato baza na kati kotoyo ya mai matiti esi eboti na katkati ya mai

Ekeko ya president de Gole ezolakisa elongi na ye ekeko yango batiango likolo ya efolo ya pembe likolo ya efolo ya pembe nde tozomona motu ya president de Gole eza mpona bakumisa ye na kati ya mboka Brazzaville.

Ekeko ya mwasi elati ekoti ya suki ezolakisa biso suki ndenge kangibakangi yango ya maboko pe eza ya molai alati pe elamba ya mosaka.

Ba kiti ebele ya mwindu na ba mesa ya sika kutu ba kiti eza nano na ba sachet nango ya sika likolo ya mesa emolangi moko ya mayi elenge ya mobali pe atelemi ye moko azomela mayi.

Mokonzi denis asungesu atelemi pembeni na ye mondele alati kazaka ya mwindu moninga na ye molele alati kazaka ya mbwe baza pe na bato mosusu batelemi pembeni na bango kasi bango bazomonana malamu te na nsima na bango ezali badalapo.

Mokonzi ya mboka ya congo Brazzaville Denis Sasungesu azotia mai na nzete ya moke, bauti kolona atelemi na bato ebele pembeni na ye bazotia mai po ete nzete soki ekoli esalisa population.

kisi ya kobikisa mutu dolex plus mutasime yango na misato na ye mibale eza kisi ya bambuma mpona kobikisa badoulor yonso ya motu mpamba te na na nzoto mobimba eza na parestamone na kate na portation mpona kobikisa bapasse nyonso ya nzoto

Ba soda mibale bapesi mokongo bazotambola elongo basoda baza na balabala ya kitoko pe ezali bopeto pembeni na bango mutuka ya coaster ezomonana pe mwa ndambo.

sapatu oyo eza ya kala ya konzuyuka ya sali te moninga yango eza te eza pempe na motani me po esi ezuyuki ezomonana lisusu bien te

Mafuta basandi na motalaka eza mafuta na kati ya bakopo batie pe batalo na yango pe batalo ango eza ya kotesami ezali mafuta ya bamikolo eza pena mafuta ya bana eza na mafuta mama ko kosalela na mwana na ye

kiti mibale ya mabende eza esika moko kiti moko evandi malamu kiti mosusu babalusi yango ezotala na se makolo nango likolo bakiti yango balakisi yango bilamba ya maputa

Mafuta ya ndenge na ndenge etandami na motalaka eza mafuta ya kopakola na nzoto misusu kutu batie yango batalo nango eza pe na mafuta ya kosokola suki.

bakokoti motoba eza wana elongo ezali na langi ya chokola bakokoti nano bapanzi yango te po ete soki bapanzi na kati na yango eloko ya pembe emonanaka

elenge ya mwasi azolakisa suki na ye ndenge bakangi yango na maboko pe batie pe bameche mwana-mwasi azolakisa suki etikali nano bakangi te atomboli yango na liboko na ye po ete alakisa oyo etikali ya kokanga

Motuka ya kitoko ya monene etelemi na balabala na katikati motuka eza na langi ya mwindu na balabala ya mabele etelemi pembeni tozomona ba ndako ebele tozomona batu na mituka misusu ya mike ya langi ya mayi ya pondu.

mitalaka oyo ezolakisa biso biloko ya koteka mingi ndenge na ndenge ekoti sakoshi biloko ya matoi na biloko mosusu mingi

Cyproheptadin eza kisi ya bana, eza kisi epesaka bana makasi eza na carton nango pe likolo ya carton ezo monisa mwana ya mondele alati bilamba ya motane na ekoti na mutu.

Lisanga ya ba tata na ba mama ba vandi, misusu ba simbi ba sani eza polele, eloko moko te eza likolo . Mibali ba lati ba kazaka, basi pe ba lati maputa na bana misusu pe baza wana .

bakiti mine ya mabaya ezali elongo na mesa na yango pe ya libaya na nsima nyango bambetu na biloko mosusu esalama na libaya ezolakisaka ezali esika batekaka biloko basala na mabaya

Mibali misato na mwasi moko batelemi pembeni ya motuka motuka ya se ya mwindu ezopelisa matala ya pembe mwasi alati kitambala ya mosaka na motu mobali moko nde alati ekoti ya pembe

mobali azolakisa biso masanga ya mbila na kati ya kopo ya mbele kopo ango ekangami na mofuniko ya motane azoseka azosepela baninga na ye baza na nsima na ye bavandi moko alati elamba ya mwindu azomela na kati ya kopo ya plastice

na kati ya balabala mituka ezotambola awa liboso motuka ya bozinga na nsima motuka ya moindo pe na nsima kuna motuka monene ya camion ya mosaka na ngambo ya balabala bandako ya milai eza wana eza pe bandako esika batekaka

Metasole ezali kisi esalisaka kobika maladi ya libumu. mingimingi maladi ewuti na banyoka neti b'ascaris to pe ba amibe yango ezali kobikisa yango.

Mwasi azoleka liboso ya ekuke ya kelasi Lycee de la revolution eza kelasi monene pe ekuke yango eza ya kokangama basala yango na ba nzete ya mabende kelasi yango ezali monene na kati pe eza na ba ndako ya milayi.

Na ndako batie ba mesa ya minene ya pembe eza na bakiti nango mpe ya pembe likolo ya mesa ba milangi mibale ya Miting moko ezali kotoyo mosusu ezali na mesa kuna mosika milangi yango ezali kutu nano bafongoli yango te.

Milangi mibale ya chicha likolo ya mesa na sima yango milangi ya masanga ezali masanga ya ba wiskey ya bavino na masanga misusu

ndako nanu basisi kotongisa yango te nanu kutu ekoti na langi te liboso na kati wana bato mibale batelemi awa pe liboso ya ndako mabanga ya minene minene eza wana na matiti kutu esi eboti pembeni yango

Ba pay pay ebele ezali na motuka ya camionete motuka pembe ba paipai yango ezali mosusu ya mobeso mosusu ya kotela moke na mosusu ya kotela makasi kuna pembeni ba nzete mingi ya paipai eza wana.

rato ezokombola makasa ekwei na matiti rato yango ezali ya libende na se likolo eza libaya ezali ya langi ya mai ya pondu na se na mabende pe ezali kosala mosala

Liboko ya mwana-mwasi esimbi solo ya monene ezalaka na langi ya motane solo yango nanu babuki yango te eza nanu na nzete nango na makasa pembeni eza solo ya kotela ezali deja oyo bakoki kolamba yango.

Ndako ya monene eza na nivo misato ndako yango ezotala na balabala na se eza na ekuke ya mwindu na esika mosusu ya koteka.

Lamwala ya mokuse basale yango na libaya ezali na bamotalaka mibale ya kokanga kasi oyo motalaka moko ezali ya kofungwama mesa yango eza na kati ya esika eza pe na tapi na se ya mbwe.

Lopango ya ambasade ya senegal na kati ya mboka ya congo brazzaville lupangu eza na likolo na yango bakanga moyibi basinga mpona kopekisa bamoyibi bakota liboso ya lopangu masalite eza na se bamakasa ya kokwea na kati ya mbalabala bakomboli yango te

Liboso milangi mibale ya minene ya vino ya langi ya motane na nsima milangi ebele ezali likolo ya motalaka ya vino ndenge na ndenge vino ya pembe vino ya motane na vino misusu ya ndenge na ndenge.

koba ya pembe makasi na kati ya mai efungoli miso na kati ya mai yango tozomona pe matiti eza na langi ya mai ya pondu koba akendaka malembe malembe na se ya mai

Milangi misato ya vino ya pembe ezali likolo ya mesa ya libaya molangi moko nde nanu bafongoli yango te eza nanu ya mobimba kasi milangi mibale basi bafongoli pe basi bameli yango.

Ba buku eza ebele esika moko nyonso wana ekomami na Bubacar Boris Job eza buku moko ezoloba makambo esalama na morambi eza place moko na kati ya Rwanda ezali esika ba boma bato mingi na génocide.

Likolo ya mesa batie ba ekomeli ya ndenge na ndenge eza na balangi ya ndenge na ndenge ozomona ba langi ya pembe, ba langi ya culer ya pondu, ba langi ya bozinga, ya mosaka, ya lilala, ba langi ya mwindu, nyonso awa likolo ya mesa.

batandi bambeli ebele na mesa batie pe bankopo ya kopal motu asimbi kopo ya langi ya rose na liboko

mwasi ya soda alati bilamba ya soda aza pe na bapete alati pe ekoti ya motane afandi na bakiti ya mwindu ye moko aza pe pembe azotala liboso makanisi ekomi mosika

Elenge ya mobali alati semisi ya kaki azoloba na toba asimbi nyonso mibale toba na maboko na nsima na ye efelo eza wana ba desine likolo na yango batu balati mosaka.

Mibale mitano ba ngunzami na se balati bilamba ya mboka moko na bango kutu alati na tolo eloko esalami na poso ya nyama basimbi na maboko ba nzete na mitu balati ekoti ya masala batu kutu bavandi bazotala bango eloko bazolakisa bango.

Mutuka ya molai ya monene ya camion eza ya ko tombola biloko ya kilo, ezali etomboli ba kazier ebele ya masanga ezo monana kuna na ngambo ya bala bala.

banzete ya makasa ya pondu eza wana pembeni ya ndako, eza na ekuke ya motane banzete yango eza penza mingimingi te na pembeni na yango mwa nzete ya manga

Nzete ya paipai eza nano moke na ba paipai ya mobeso pembeni yango ba matiti ya zamba mwa ebele kuna tozomona pe nzete mosusu ya molayi eboti ekokana na nzete ya manga.

Bilenge ya mibali na basi ba telemi elongo basali molongo moko bazo sepela bazo seka, pe na nsima na bango ba dalapo. Bazali na kati ya ndako ya pembe ya monene ba sepeli mingi, ezo monana na miso na bango.

mama atelemi na kati ya ndako na bana misato mibali mibale na mwasi moko bazali babilenge bilamba na bango ekoka na balati bilamba batonga na liputa

Mobali, atelemi na katikati ya babak, etondi na kati bandunda na bambuto. Ye moko atelemi, asimbi telefone mibale. Moko, azo solola na ngo na matoi. Mosusu, asimbi nango kaka na liboko.

Liboko esimbi mafuta ya nzoto nkombo nango scenario eza mafuta esalama na france na paris eza na molangi ya pembe likolo na yango mofuniko ya mwindu nde mafuta mpona kopakola na nzoto na kati nango batia malasi

Mibali mibale bazobeta karate balali na se moko akangi moninga maboko na nsima pe atie ye tacle na kati ya makolo na ye bango mibale balati bilamba ya kobeta na yango karate moko eza pembe mosusu eza mbwe.

Bana mike bilenge, bazo lona na kati ya bilanga. Mosusu, azo tia mai na bilanga. Mosusu, azo tindika biloko na kati ya pusu. Ba misusu kuna ba zolona.

moto oyo ezwami likolo ezolakisa biso bakiti ya kovandela kiti moko ezali ya monene evandisaka bato misato bakiti mosusu ezali moko moko pe na katikati mesa nyonso wana esalami kaka na bambo

kiti etelemi liboso ya ekuke ,ekuke yango ezali na langi ya bwe kiti yango basali yango na libaya eza wana eza yango moko na pembeni na yango ezali bamabaya etelemi pe wana.

Ba sete, ba mbeli biloko ya kosalela ya mokele ya mwindu batie yango na se.

Basambisi libwa baza elongo batelemi balati bilamba na bango ya mosala na kati kati na bango mwasi moko mwasi ye nde asimbi fololo na maboko pembeni na mwasi mosambisi moko alati bilamba na bango ya mwindu likolo na bango abakisi elamba ya motane.

balabala ya kitoko ya nsima na suka batu mine bazotambola pembeni awa nzete ya molai pena mutu moko atelemi pembeni ya kyoske ya mtn na katikati banzete bafololo ndenge na ndenge

Ndako ya kala ya mokuse efolo esi elongoli balangi na tolo pe esi elongoli balangi ekuke, na yango eza ya tolo yango pe esi ezuyuki esi ebebi

Mbisi ya kotokisa ezali na kati ya nzungu eza pe na kati ya sose ebele eza na ba matungulu, ba poivron, na ba ndunda misusu ya mike mike likolo na yango.

Ndako ya molayi ya polele eza na ba efelo ya pembe na ba lininisa ya mwindu na se mabele na kati ya terrain eza ndako ekoko ozala ya kovanda to pe ya kosala mosala.

Ndako oyo eza neti boloko ekuke ezali yako kangama na mapapa liboso ya ndako liboso ya ndako mpe batie kiti ya couleur ya pondu na biloko mosusu eza liboso ya ndako biloko ya kala ondiré esi ebebi ndako eza salite makasi.